Onkoshi oya talikako onga oshinamwenyo oshilyani nohashi kala pomahala pwa gamenwa nelalakano oku gamena oomwenyo dhaantu, oku nana aatalelipo oshowo oku eta oshimaliwa moshilongo.

Onzo yiikulya kaalongi pshowo kaantu mboak yeli

Ehumokomeho otali kwathele momikalo dha yolokathana. Una tashiya kuunamapya otatu iyadha omashina taga kwathele oku sila oshimpwiyu iikunomwa miikunino noshowo oku yakula mo aanafalama mpoka tashi vulika.